Mofuka mono hamu kala muna omiti omileeleeka ohamu adhika iiyamakuti ngaashi ookaandje oshowo noondjima. Nongele omuntu to ende mo ethimbo limwe oho kala wa tila mo.

Aanafaalama mongaashingeyi ihaya longo nuudhigu oku tekela iikunino yawo ihe ohaya pungula owala omeya momilonga, taga tondoka nee moondjila dhoofola moka ya kuna iimeno yawo.

Aanafalama mbono haya tekula oondjuhwa ndhono oontokele ohadhi tekulilwa metala enene eleeleka. Noondjuhwa ndhono odhili dhi holike lela ,oshoka odhina oshipapalutu dho odhina onyama onene.

Komunkulo futa unene ethimbo ndono lyetango talipiti ohwadhako oombwa dhomomeya dhili kokulofuta dhotela okatenya, ohadhikala ne dhelutha omitse dhili mumwe.

Aanafalama mongaashingeyi ihaya mono we iihuna nande oku tekela iikunino yawo, oshoka ohaya pungula owala omeya mookanala taga tondoka mondjila dhoofola dhiikunino yawo.

Mombuga hamu adhika oondundu dhimwe oonde dhimwe oohupi nohamu kala muna uumwidhi uushona ihamu kala muna omwiidhi odhindji , oshoka omuloka mombuga ogwa pumba lela ohapu piti ethimbo ele inamu mona omvula.

Aantu oyehole okuthaneka uuna etango tali yimo , tali kapa oyana, oshoka ohali monika nawa sho lya sheneka, nomilema tadhi ende tadhi wiwile.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longo nuudhigu oku heya ongwena oshowo okuyi gongela ihe ohaya longitha owala uushina mboka woku heya ongwena.

Aanafaalama mongaashingeyi ihaya longo we nuudhigu oku longekidha evi opo ya kunemo iikunomwa yawo, ihe ohaya longitha owala omatemo ngono haga kala ga hilwa ke mbakumbaku.

Aanafalama mbono haya tekula iikwamawawa mbyono haku tiwa oombaka , uumbaka mbono uushona ohawu kuthwako kooyina etawu tulwa mokambamba mono hawu kala omo tawu tekulilwa wa tu lilwamo iikulya nomeya.

MoNamibia ohamu adhika iinamwenyo mbyono hayi kala yeedhililwa momahala ngono giinamwenyo ya gamenwa ngaashi metosha. Iinamwenyo mbyono ongaashi nee oondjaba na yilwe.

Opuna aanafalama mbonobhaya tekula oondjuhwa dhoshiwambo. Ohadhi kala dhina omalwalwa ga yoolokathana. Ohadhi yeetele oshimaliwa ngele yedhi landitha.

Mombunga ohamu adhika ondundu nomiti omishona dhili kombanda yondundu numwidhi ushona, natalelipo ohayeya moshilongo shetu yatale oondundu.

Aanafaalama mongashingeyi ihaya longowe nuudhigu okuteyako iilikolomwa yawo . Ohaya longitha omashina ngono haga longo owala kolusheno. Omashina ngono ohaga longo taga endelele lela nomuule wethimbo olya mana okuteya nale.

Oongombe odhili dhasimana lela mohoko ngwawambo oshoka ongombe odho hadhidhipangwa pituthi yomanyanyu nenge pituthi yosa dho odho wo hadhinanithwa iipululo.

Aanafalama mboka yena uundama woku tekula oohi uundama mbono ohawu kala wa tulwa omeya noohi ohadhi tulilwa mo iikulya opo oohi vule dhi koke dho dhi valewo.

Opuna omahala ngono gatungilwapo unene aantu mbono ha yeya okutalelapo oshilongo. Komahala ngono ngele owa hala okuyako oho futu oshimaliwa nohaku kala kuna ondilo.

Aanafalama mboka yena undama woku tekula oohi otwadha ihe yatya oonete taya kwatamo oohi dhawo momeya opo yavule yekedhilye.

Moofambulika mono dhomatama , ohamu kala omatama geli keshina ga tulwa melandulathano. Omatama ngono ohaga kala taga pakelwa muuyaha uushona , naantu ohaya kala ya zala omanyala .

Opuna omahala ngono omawanawa pomahala mpono ohapu kala puna ongwena yaziza nawa nomiti ndhono dhoongala hadhi yaludha omwenyo nokutula omwenyo gomuntu ehala.

MoNamibia omuna esiku ndyono hali dhimbulukiwa haku tiwa esiku lyomuthigululwakalo . Aantu ohaya kala yazala oondhelela noyatumba oontungwa ngaashi aakulukadhi naasamane ohaya kala yazala omagala goondjeke.

Opuna aanafalama mbono haya tekula oohi nohadhi tekulilwa muundama mbono hawu kala watungwa nosamende. Uuna dha koka ohadhi kwatwamo yakalye nenge ya kalandithe.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longowe nudhingu oku tekela noku kuna iimeno yawo ohayikunwa owala momashina gono hangakala geli meni lyetungo niimeno mbyono ohayikala yanzinza nawa.

Opuna iimuna mbyono hayi tekulwa ngashi oonzi osho wo iikondo, nongele omvula yaloka oonzi ohwatha ne dhili momwidhi tadhili omwidhi ngono ngwanzinza nawa.

Aanafalama mboka yena undama woku tekulila oohi otwadha ne yeli pundama wawo poka yatya ooshako dhikulya taya umbile iikulya momeya opo oohi dhikoke nodhikale dhina uundjolowele .

Oondhila dhomakodhi odhili pomaludhi ogendji opuna ndhoka hadhi kala tadhi tuka mombanda tadhi tengele po opuna ndhoka hadhi kala ha londa komiti noondhila ndhino ohadhi ya kula uukombwena.

Ongolo osho oshinamwenyo shoka shina oondjila. Ongolo oshinamwenyo shono shili molupe lwondongi oho adha sha thikama shili pamwe noonduli ndhoka dhatya oongolo oonde.

momithitu moka muna iihwa oyindji oha mwaa dhika uundjila mboka hawu kala weenda pokati kiihwa nohamu kala mwathita lela nenge omuntu tweendemo oho kala watilamo mokandjila moka.

Opuna aanafaalama mbono yena iikunino yokukuna uundombo. Uundombo ohawu kunwa owundji wu li melandulathano, nongele wa koko e ta wu pi ohawu tewa ko opo wu vule wu ka landithwe kondje yiilongo yilwe.

Aantu mboka yena uundama wokutekulila oohi ohaya tekula oohi dhawo yedhi tula momatale. Uundama wawo wokutekula oohi ohawu kala wa topolwa muunete. Oohi ohadhi pelwamo iikulya, opo dhi vule okukoka.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu oku tekela iikunino yawo ihe ohaya longitha owala ominino ndhoka hadhi kala dha tondoka pomakota giimeno ndhina uumbululu mbono hawu kala tawu ziya omeya guuka piimeno.

Aantu mboka yaya koosikola dhopaungomba ohaya ilongele oku tutsa omeya ngele ogena tuu uundjolowele ngele otaga vulu oku nuwa kaantu ihe itaya ehama.

Mombuga ohamu adhika iimeno yimwe mbyoka hayi vulu oku kala mo uule wethimbo inaayimona nande omeya . Niimeno mbika oyili ya simana lela oshoka ohayi nana aatalelipo oku za kondje yiilongo.

Aanafalama mongaashi ngeyi iinima yawo ohayi kunwa owala momashina omo mono hayi kala yili tayi tekelwa yo otayi tulilwamo uuhoho yikale yina uundjolowele wuli nawa.

Aanafalama mboka yena uundama woku tekula oohi oto adha yatya uunete taya kuthamo iiyagaya momeya opo omeya ga kale ga yela oohi kadhi kwa twelwemo komikithi.

Ondjamba osho oshinamweno shimwe shoka oshinene miinamwenyo iikwawo. Ondjamba oyina omukati ngoka hayi longitha okunwa omeya yo oyina woo omakutsi omanene gapakala nomakondo ngoka omanene haga ithanwa taku tiwa omatende.

Aanafalama mbono haya tekula oondjuhwa, oondjuhwa dhawo ohadhi kala dha tulwa mehala limwe dha patelwamo. Ohadhi tulilwa mo ne uupokopoko mbono hawu kala wuna iikulya oshowo omeya opo dhi vule oku koka dho dhi valewo.

Aanafalama mbono yena undama woku tekula oohi, uundama wawo ohayukala watopolwa mukololo , nontu oho adha ne tende pokati kokandama poka atya okayima kiikulya yoohi tumbile oohi iikulya.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longowe nuudhigu oku nengeneka evi miikunino yawo, ohaya longitha uushina mboka hawu tulwa omahooli, ngweye shoye oku kwata wala okashina we ka landula.

Aanafaalama mongashingeyi iikunino yawo ohaye yi tekele owala nominino ndhoka hadhi kala dha tondoka pomakota giimeno, hadhi kala dha tya uumbululu mboka hawu kala tawu ziya omeya.

Aantu oye hole okuthaaneka etango sho tali yimo oshoka ohali monika nawa lela sho tali ka pa oyana tali ningine mefuta.

Mombuga ohamu adhika oondundu ndhono hadhi nana aatalelipo okuza kondje yiilongo. Oondundu ndhino ohadhi tu etele oshimaliwa shampa aatalelipo yeya moshilongo shetu.

Aanafaalama ohaya kunu omatama ngoka haga kala geendjelela. Omatama ngele ga tiligana ohaga likolwako taga tulwa muunailona gaka landithwe po, yo tayi imonenemo iisimpo.

Aanafaalama mbono yena uundama wokutekulila oohi ngele yamono kutya oohi dhawo odha koka ohaya kwatamo ndhoka oonene. Ethimbo limwe ohayedhi kwatamo opo yamete uunene wadho.

Aanafalama mboka yena uundama woku tekulila oohi otwadha ihe tatula iikulya yoohi muundama wawo opo oohi dhi koke .

Momuthigululwakalo gwAawambo aantu oha longitha iigadhi okupungula iilikolomwa yawo yomomapya. Ohayi tulwa ne miigadhi moka.

Aanafaalama mboka yena uundama woku tekulila oohi kombanda yuundama wayo ohaya tulako oonete . Oonete ndhono ohadhi keelele iiyagaya noohi kaadhi yakulwemo momeya koondhila.

Opuna omiti ndhoka dhina omakota omanene nohadhi pungula omeya momakota moka. Ngele dha tetwapo momakota ohamu hongwa iinima yina oshilonga.

Aanafaalama mboka yena uundama woku tekula oohi, ohaya kwata mo oohi dhawo ndhoka dhomankende unene shampa dha koko. Oohi ndhono odhili dha simanekwa lela.

Aanafaalama mboka yena oofaala dhoku kuna omapungu, ohaya likolako omapungu gawo niihenguti yoma pungu mbyono shaa ya kukuta oha yi kwewa nenge yika pewe iimuna.

Mombunga oha mwadhika ondundu, ondundu dhimwe onde nadhimwe ofupi ohamukala mwatoka mwana nande oshihwa nenge omwidhi ngwasha, oshoka mombunga ihamono omvula yangwana ombepo ashike hayikalamo tayipepe.

Mombuga ohamu adhika evi ndyoka hali kala lya pepwa kombepo oshowo oondundu. Ihamu adhika iihwa oshowo omwiidhi ohamu kala mwatoka toto oshoka ohamu ningi ethimbo inamu mona omvula.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longowe nuudhigu okutekela iikunino yawo ihe ohaya longitha owala ominino ndhoka hadhi kala dha fulilwa mevi etamu kuthwa ndhoka hadhi kala dha tondoka pomakota giimeno.

Aanafalama mbono haya tekula oondjuhwa ohaya kala yedhi tula kiikuku ,kiikuku oko hadhi pelwa iikulya oshowo omeya opo dhi vule oku koka.

Aantu mboka yena undama woku tekulila oohi , muundama wawo mono ohatulamo omeya hagatulwamo nominino opo oohi dhikale dhina omwenyo.

Omvula ngele yaloka oondjuhwa ohadhi kala tadhi yadha momwiidhi uupethupethu yadho opo dhi vule dhi inyangele ohadhi kala dhili okangundu unene dhangudumanena oshikondombolo.

Aanafaalama mongashingeyi ngele taya kunu iimeno yawo, ihaya kunwa mongalangala yomutenya, ihe ohayi kunwa owala momatala ngoka omanenenene gatya oonete kombanda ndhoka hadhi dhindi oonte dhetango . Iimeno omo hayi kala yili moka tayi tekelwa.

Aantu mboka hayeya oku talelapo oshilongo shetu ohapewa iyenditho mbyoka hayi nayo mombunga, otwadha taya hingi iyenditho mbyoka mombunga mondundu yatya omathano taya thaneke.

Aanafaalama mbono yena iikunino, ihaya longo nuudhigu nande oku tekela iikunino yawo ohaya longitha owala ominino dhoka hadhi kala dha tondoka pomakota giimeno .

Aanafalama mbono yena uundama watungwa mosamende wokutekulila oohi oto adha yeli puundama wawo mpono taya kuthamo iiyagaya momeya, opo oohi dhaha kwatwe komikithi nokoombahiteli.

Aanafalama mboka haya kunu uumeno wawo mupulasitika ohayakala wewutula melandulathano nongele wakoko oha yewukuthamo ota ya kewulandithapo opo yavule yimonene iisimpo.

Opu na omahala gamwe ngono haga kala ga tungwa omawanawa lela. Haga kala ga tungilwa po unene aantu mbono haye ya okutalela po oshilongo. Oha pu adhika nee okangwena ka ziza nawa, nuupundi woku kuutumba oshowo uutaafula uuwanawa wokutentekelwa iinima.

Aanafalama mbono yena uundama wokutekulila oohi ohaya kwatamo oohi momeya. Oohi dhimwe ohadhi kala dhina omayi nohaga thinwamo taga pitile kokana.

Aanafaalama mongaashingeyi ihaya longo we nuudhigu oku nenegeneka evi miikunino yawo, ihe ohaya longitha owala uushina mbono hawu tulwa omahooli, ngweye shoye oku kala owala weka kwata.

Aanafalama mboka yena undama woku tekulila oohi mundama wawo oha mukala mudha oohi, oohi onene dhomapongo nethimbo limwe ohadhi kwatamo yekedhi landithe nenge yakalye komagumbo ngawo.

Mombuga ohamu kala muna oondundu, oshowo iihwa iishona yili mpaka naampeyaka. Ohamu kala mwa toka mwaana nande omwiidhi gwasha, oshoka mombuga ihamu mono omvula ya gwana.

Mopaife ngeyi aanafalama ohaya longitha owala omukalo ngoka kuna iimeno yawo momashina, ngoka haga kala geli meni djoma tungo niimeno oha yi kala ya ziza nawa.

Ondjamba osho oshinamwenyo shimwe shoka oshinene kiinamwenyo iikwawo, ondjamba oyina omukati oshowo omakutsi omanene oyina omakondo ngono omanene haga ithanwa taku tiwa omatende.

Aanafalama mboka yena uundama woku tekulila oohi otoya adha yatya uunete taya kutha iiyagaya momeya opo omeya gakale geli ga yela oohi kadhi kwatelwemo komikithi nokombahiteli.

Aanafaalama mongaashingeyi ohaya longitha owala omambakumbaku oku pulula moma pya gawo. Omambakumbaku ogena nee omatemo ga yooloka, Opuna omatemo ngoka goku pulula mevi ekukutu po opuna ngoka goku pulula mevi epu.

Mombuga nenge momakuti ohamu adhika iihwa osho woo koondundu. Oondundu odha ningwapo kamamanya ngono tohala wutye oga tulwa kumwe nande okomuntu ihe aawe eshito owala lya tate Kalunga.

Komikulofuta ohaku adhika uumbautu mboka hawu longithwa okufala aantu momeya. Aantu unene pethimbo lyomafudho ohaya yi komikulofuta hoka taya futu uumbautu mboka, taya kala taya falwa momeya.

Koondundu ohaku adhika iihwa . Iiihwa mbyoka ohayi kala iishona lela yo iihupi oshoka evi ndyoka lyokoondundu ekukutu lela nomidhi ohadhi menemo nuudhigu.

Aanafalama mboka yena uundama woku tekula oohi ohaya kwatamo oohi ndhoka oonene opo ya vule yedhi landithe po yi imonene mo iisimpo nenge yaka lye naakwanezimo yawo.

Opuna iikulya yoohi mbyoka hayi landwa moositola nanafaalama mboka yena uundama woohi ohaya landele oohi dhawo iikulya, opo dhi vule okukoka dhivake noku kala dhina uundjolowele.

Aanafalama ihaya longowe nuudhigu okutekela iikunino yawo ihe ohya longitha ominino ndhono dha tondoka pomakota giimeno yawo hadhi dhatya umbuthulu mbono hawu kala tawu ziya omeya.

Aanafaalama mboka ye na oofaalama dhoondjuhwa ohaya tekula oondjuhwa dhawo dha tulwa mehala moka, unene uuyuhwena ohawu kala wa tulilwa mo uupokopoko mono wa tulilwa mo omeya niikulya.

Opuna aanafalama mbono haya tekula iingulu, yena ofaalama dhingulu, iingulu mbyono ohayi kala tayi tekulwa yatulwa mukololo mono omo hayikala yili yapatelwa , ohayi pelwamo ne iikulya nomeya.

Aanafalama mboka yena uundama woohi ngele ta mono kutya oohi dhawo odha koka ohaya kambadhala oku kutha oonete yedhi kwatemo momeya ya kale noku landitha wo.

Momeya mono muundama woku tekulila oohi ohamu adhika oohi dhomaludhi nomaludhi. Ohamu kala ndhono oontokele mo omuna ndhono oonshunga osho woo oontiligane.

Aanafalama mbonobhaya tekula oondjuhwa, ohaya kala yedhi tula muukololo mono hadhi pelwa iikulya opo dhi vule oku koka oshowo omeya. Ohadhi vala omayi ngono haga ngongola guka pokakololo kopevi.

Aantu oha likola iilikolomwa yawo ngashi iilyalyaka osho wo omakunde nomapungu, oha yegatula ne meshako opo yakalandithe komatala.

Aanafaalama mongashiingeyi ohaya longitha owala omatemo ngono haga kala ga nanwa komambakumbaku oku heya omwiidhi oshowoo okugugongela moongonga gukukute gukalandithwe po kaanafaalama yalwe.

Onduli oshinanwenyo shoka hashi adhika momahala ngoka giinamwenyo ga gamenwa. Oshinanwenyo shika oshina othingo onde noongolo oonde ohashi nana aatalelipo okuza kondje yoshilongo.

Aantu mboka yasa ohaya fumvikwa pehala limwe ne hala ndono ohaku ithanwa taku tiwa omayendo. Omayendo omo mono haku kala kwa shangwa omadhina nomavalo goo nakusa.

Aanafaalama mboka haya tekula oondjuhwa ndhono oontokele, oondjuhwa ndhono odhili hadhi tekulwa molwa onyama yadho noshipapa lungu shawo. Oha dhi pelwa nee iikulya metemba nomeya opo dhi vule oku koka dho dhi vale nawa.

Aanafaalama mbono haya tekula oohi ohaya kwatamo uuhi uushona tawu tekulilwa momambaali nande miiyaha, mono hawu kala wa tulilwa omeya wo tawu lulilwamo iikulya nangele wa koko oha wu umbilwa momadhiya moka.

Aanafalama mbono haya tekula iingulu, iingulu yawo ohayi kala ya tulwa kiigunda hono yiingulu hono hayi pewelwa iikulya oshowo omeya opo yikale ya paluka nawa yo yi vule oku vala.

Aanafalama mongashingeyi ohaya longitha owala omashina ngoka gwokolusheno oku teya iilikolomwa yawo ,omashina ngono ohaga longo ne taga endelele, nomule wethimbo eshona olya mana nale oku likolako iilikolomwa mboka komiti

Aantu mboka yena uundama wokutekula oohi ngele yamono kutya oohi dhawo odha koka, ohaya kwatamo oohi ndhoka oonene opo yavule yekedhi landithe nenge yakalye naakwanezimo yawo.

Aanamapya mongashingeyi mboka ye na iikunino ihaya longo we nuudhigu okunengeneka evi miikunino yawo. Ihe mongashingeyi ohaya longitha okashina hoka haka tulwa omahooli.

Aantu mboka ha yeya okutalelapo moshilongo shetu ohaya oewa iiyenditho mbyoka yaatalelipo. Aantu mbono ohaya endithwa momahala mono haya kala taya thaaneke omathano

Aanafalama mongashingeyi ihaya longowe nuudhigu okuteta omwiidhi oshowo okugu gongela . Ohaya longitha owala omatemo ngono haga kala ga nanwa komambakumbaku .

Aanafaalama mbono haya tekula oohi ohaya kala ye na uundama owundji. Muundama mbuno ohamu kala nee tamu tulwa omeya kominino. Opu na uundama mbono hawu kala wa tungwa wuli meni lyomatungo, mo omuna aantu mbono haya longele muundama moka.

Aanafalama mboka haya tekula oondjuhwa ndhoka dhoombaka ohaya kala yedhi ningila uundama moka muna omeya ,oondjuhwa dhoombaka odhili dhi hole momeya.

Aanafaalama mboka yena uundama woku tekulila oohi, shampa yakwatamo ndele oyewete kutay monete omuna uuhi uushona ohaa kuthamo dhoka oonene, nuuhi mboka uushona ohawu umbilwa mo momeya opo wuvule okukoka.

Aanafalama mongashingeyi ohaya tekele owala iikunino yawo yili mo matala ngoka omanene haga kala ga sikilwa iitenda mbyoka yina ominino dhomeya ngono haga tekele iikunino.

Aanafaalama mongaashingeyi iikunino yawo yiimeno ohayi kunwa owala momashina, ngono haga kala geli meni lyetungo. Momashina mono omo nee hayi tekelelwa, yo tayi pelwa mo woo uuhoho.

Opuna aanafalama mboka yena iikunino yokukuna uundombo, uundombo mbono ohawukunwa ne wuli melandulathano nongele wakoko ohawu kuthwa ko , ohawutewako opo yekewulandithepo yimonene iisimpo.

Ondjuhwa oyili ya simanekwa lela, oshoka ondjuhwa ohayi telekelwa aayenda ohayi liwa wo uuna omuntu tayi mela lyondjila hayi liwa pamwe nekaka oshowo oshimbombo. Ondjuhwa ohayi telekwa ne inayi tetwa miipambu.

Ompanda osho oshinamwenyo shoka shili shagamenwa lela . Ompanda ohayi mene oniga moshipala , ndjono yili yina ongushu noyasimana molwaashono osho sheetitha yikale yagamenwa .

Opuna omahala gamwe ngono omawanawa lela haga adhika komilonga. Ohaga kala gatungwa kombanda yomeya nongele omuntu owayi ko kefudho tofutu eto kala wuli pokapundi koye wa tala etango tali ningine.

Aanafalama mboka haya tekula oohi ngele ya kwatamo oohi momeya ndele oyina omayi, ohaga thinwamo mela lyepunda taga thininwa moshiyaha eta guumbilwa momeya gayendulwe .

Aanafalama mongashingeyi ihaya longowe nuudhigu okuteta omwiidhi nokugu gongela ohaya longitha ashike uushina mboka hawu heya nokuteta omwiidhi mongonga wu vule gukalandithwepo ya mone iisimpo.

Aantu mongaashingeyi ohaya longitha e longo. Aantu ohaya yi koskola tayi ilongele nee oku konaakona omeya kutya momeya mono otamu vulu ngaa oku kaliwa koohi dhina uundjolowelee.

Moofuka mono muna omiti odhindji ohamu adhika omiti dhomaludhi gayoolokathana. Opuna omiti ominene nokomakota gomiti hoka ohaku kala kwashangwa oondanda.

Onduli osho oshinamwenyo shimwe shoka shina othingo onde osho woo oongolo oonde oshinamwenyo shika ohashi nana aatalelipo okuza kondje yiilongo naatalelipo uuna ta ye ya moshilongo shetu ohaya futu oshimaliwa.

Aanafaalama mbono haya tekula oohi, oto adha ihe yeli kominkulo dhuudhiya wawo, mono taya tekulile oohi taya umbile mo iikulya yoohi momeya, opo dhi koke dho dhi vale.

Namibia osho oshilongo shimwe shili sha yambekwa naantu ohaye yamo nee okutala oondudu. Oondudu ohadhi eta oshimaliwa moshilongo oshoka uuna aantu ta yeya moshilongo oyena okufuta.

Opuna pomahala mpono hapu adhika uupompolonga, muupompolonga mono ohamu adhika oohi nongele omeya omayelele ohi sho yili momeya oho kala wuyi wete oku zilila momeya.

Aantu mboka hayeya oku talelapo oshilongo oto adha ihe tayende yeli mondundu ohakala yena uundjato mono hakala yatula uundini wawo womeya osho wo omahala opo yikelele komutenya.

Oonyanga ndhika oontiligane odhili dha simana lela, oshoka ohadhi longithwa iinima ya yooloka. Ohadhi longithwa wo oku teleka omahoka oshowo oku panga omashikisha.

Momahala moka muna iinamwenyo mbyono ya gamenwa iinamwenyo ngaashi oongolo oto adha ihe yili pokandombe komeya tayi nu omeya ohayi kala ne ya thikama yili momukweyo.

Aanafalama ihaya longo we nuudhigu okutekela iikunino yawo ohaya longitha owala ominino ndhoka hadhi kala dhatya uumbuthulu mboka hawu kala wuna omeya taga ziya taga toondoka guuka moondjila dhoofola.

Opuna aantu mboka yena ofambulika dhoka hadh ikunu iimeno , iimeno ohayi kunwa ne momashina mono omo ne hayi kala tayi pelwa iitungithi ayihe yo tayi tekelelwa mo yo tayi pelwa mo uuhoho wo.

Ondjuhwa ohayi langele omayi tayi tendula omayi ngono tayi tendula mo uuyuhwena. Ohayi kala wo ya langela uuyuhwena wayo yewu tula kohi yo mawawa opo yi uvithe uuyuhwena wayo uupyu.

Aantu mbono yena uundama woku tekula oohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka ohaya kwata mo oohi ndhoka oonene opo ya vule ya kalye opamwe naakwanezimo yawo nenge yaka landithe.

Aanafalama mboka yena undama woku tekulila oohi ohawukala watungwa nosamende ohwadha ne muna oohi dhoka onene hadhikala tadhinuka kombanda yomeya ohadhikala ne tadhipelwamo iikulya opo dhikokelele.

Aanafalama mongaashi ngeyi iikunino ohayeyi tekele owala nominino ndhoka hadhi kala dhuuka mombanda hadhi kala tadhi shashiminne omeya, niimeno ohayi koko nawa yaziza.

Opuna aanafalama mboka yena iikunino yoma banana ohaga kala ne ga kunwa geli mumwe geli momukweyo. Ohaga kala ga tulwa onete kooha opo kaga ya kweko koookalyamupombo.

Opuna omahala ngono ga tungwa geli mombuga haga kala ga tungwa geli pombanda kashona. Ohapu landithwa ne omalovu netango sho tali yimo aantu ohaya kala ne ya tala ketango taya nu omalovu gawo taya iyuvitha nawa.

Mo muthigululwakalo gwawambo opena ehala ndoka hali ithanwa akuti oshini. Poshini ohapu adhika omihhi oshowo oshini momaluhwati gwokukomba ,namati inaya pitikwa oku yapo poshini nande.

Aanafaalama mbono haya tekula oohi ohaya ningi uundama wawo yene wokutekulila oohi . Ohaya dhengele iipilangi kumwe , taya tulamo othayila. Mothayila mono ohamu tulwa omeya noohi.

Oongombe odhili dha simanekwa momuthigululwakalo gwAawambo. Oongombe ohadhi longithwa okupulula, dho odhowo hadhi dhipagwa piituthi mbyoka yomanyanyu, noshowo piituthi mbyoka yomaluhodhi.

Aanafalama mboka haya kunu oomboga dhoka dhuushimba ohadhi kunwa dhili momukweyo melandulathano ohadhi kala dha pititha po omahala pomakati opo dhi vule dhi mone ompito yoku koka dho dhi kokelele.

Mothigululwakalo gwAawambo omuna ondundu dhoka dhomwidhi , oondunda dhono ohadhi kumbwa nomwidhi nondhili hadh idhikwa niiti nondunda dhono odhili dha simana lela naantu oyedhi hole.

Aanafaalama mbono haya kunu omapungu gawo, ohaga kala ga kunwa pehalandjandja ewanawa lela pevi lina uuhoho, nohali kala tali tekelwa omeya ga gwana. Omapungu ngono ohaga kala ga ziza nawa, nohaga koko taga endelele.

Aanafalama mbono haya kunu iimeno yawo yomiti mongashingeyi ohayi kunwa owala momatala ngoka omaleeleka omo hayi kala tayi tekelwa yo tayi koko nawa ya ziza.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longo nuudhigu nande oku likolako iilikolomwa kiikunomwa yawo ohaya longitha omashina ngono haga longo kolusheno nomuule wethimbo efupi eshina olya mana nale oku likola.